Isomero ry'isumbuye ry'Imuramvya, n'isomero rimaze kuramura abanyeshure benshi , biboneka ko mubwogero canke aho bakarabira hashaje bikenewe kohasubirwamwo .

Igihanga kukibuga c'umupira w'amaboko hari abanyeshuri bariko barakina, hirya hateragiye ibiti hagati hakaba hacamwo ibarabara.

Isomero ry'I Matyazo rifise ibirasi bishaje bikenewe gusubirwamwo hejuru no hasi, uko biboneka ko ibiti vyamaze kubungwa.

Isomero ry'isumbuye ry'Bururi ,rifise uburaro, rikagira umusarani ukwije ivyangombwa, urimwo amazi nibindi bikoresho vyo gukora isuku.

Isomero ryisumbuye ry'igihanga ni isomero riteyigomwe aho abanyeshure bafise aho bakarabira hubatse mu buhinga bwa nona.

Isomero ryisumbuye ry'i Nyangwa ni isomero rifise uburaro rimaze kuramura abanyeshure benshi aho biboneka ko imisarani yabo ishaje ikenewe gusubirwamwo.

Isomerero ryo mw’Ijabe, rifise ubukarabiro burimw’umucafu, ibikoropesho umunani, abanyeshure, bagira baze gukora isuku.

Umusarani wo kw'isomero rya nyabugete, urashaje ufise umuryango utugara, ntasuku rihari ,ntanamazi ariho yokwitabaza.

Abanyeshuri bo kw'isomero ry'i buganda bari mu cigwa co kunonora imitsi aho bariko barakina mu kwimenyereza gukina umupira w'amaboko.

Umuhira kwabo i cumi afise urubaraza kubakishije ivyuma hanze amanitse umusegetera ukinga imibu imbere gato haritangi y' amazi.

Abanyeshure biga kwishure ryisumbuye ryomu kamenge bambara umwambaro wishure wubururu umunyeshure umwe wenyene niwe yaje atambaye umwambaro wishure

Mu bwiherero bwo kw'isomero ry'inyamata haracafuye cane hari ibikoropesho bishika umunani birindiriye uwuza kubikoresha kugira ngo hakorwe isuku.

Ibirasi vy'isomero ryi Butihinda ryubakishije amatafari ahiye imiryango igizwe n'ivyuma ndetse ndetse n'amadirisha agizwe namagiriyaje y'ivyuma

Isomero ryisumbuye ry'i Gitega, rifise inzu y'ubuhinga, aho abanyeshure bimenyerereza mu bijanye n'umuyagankuba.

Isomero ry'iNyanza, rigizwe nibirasi bitandukanye. Mukirase c'umwaka wagatanu ,harimwo ikarata ndondabihugu ya afurika.

Isomero ryo mw’iJenda rirafise ububiko bw'ibitabu ,ubwo bubiko busanzwe bubitsemwo, amamatera n'ibindi bikoresho vyo gukor’ isuku.

Isomero ry'i Nyamabuye, mukirasi co mumwaka wagatatu, hariyo intebe zigaragara bibonekako abanyeshure, bari mukaruhuko.

Isomero ryisumbuye ry'i Muhuta, ni isomero ry'akarorero, rifise ibiti bizana akayaga, biboneka ko bafise n'amazi ya kijambere, abana bifashisha mu kugira isuku.

Isomero nderabigisha ry'i Mugina, ni isomero ry'akarorero; aho hateragiye ibiti, mbe ndetse, n'abana bakaba bafise ikibuga co gukiniramwo.

Isomero ritoya ry' iNyamata , mukirasi c'umwaka wagatatu, mw'ishuri hari intebe zigaragara, aho biboneka yuko ,abanyeshure batashe.

Ishure ryisumbuye ryo mukanyosha n'ishure ry'akarorero rifise uburaro rifise ibarisi biteye igomwe, Aho hateragiye ibiti vy'akayaga hakaba hariho n'ubuhinga bwo kwinonora imitsi.

Kw'isomero ritoya ry'i Nyamata mu kirasi co mu mwaka wa kabiri abanyeshure bariko bariga icigwa co guharura aho umwarimu ariko abigisha guharura kuva kuri rimwe gushika ku gihumbi.

kw'isomero ryisumbuye ry'i Nyamabuye ibiro nshingwabikorwa biruguruye. Vyubakishijwe n'amatafari ahiye bikaba biboneka ko bisakaje amabati ndetse ibiro akaba ata mukoresha arimwo.

Isomero ritoyi ryi Inyangwa rifise imisarani ishika kuri itandatu aho biboneka ko isuku rikwiye mu kurinda ingwara z'ivyaduka vyotera abanyeshuri.

Isomero ryisumbuye ryimatana rifise ibirasi bine rikaba rifise nikibuga aho abanyeshuri binonorera imitsi umuyobozi mukuru waryo akaba agiye mukaruhuko

Isomero rya mugere ryatunganije ibibazo ku banyeshuri baheze umwaka nk'uko tubibona ku rubaho ububarikubakora ikibazo c'ibinyabutabire.

Ishure ritoya ryo mu kivoga nta ruzitiro rifise, rifise n' ikibazo c' umusarani abana benshi bari hanze abandi bacerewe.

Isomero ryo murumonge ni'isomero rya kera cane rimaze kuramura abana batari bake, naho rishaje ni ngira akamaro ku banyagihugu baho.

Isomero ry'induta ritey'igomwe, hateye ibiti ,har'akayaga keza, abana bariko barakina, arikohari n'umufurege utwara amazi uryegereye.

Kw'isomera ryo ku muzinda mu kirasi co mu mwaka wa mbere handitse gico kiranga misi kirerekana amatarike bereye ku wa mbere gushika ku wa gatanu.

Isomero ry'akarorero ryo kuri Mikaheli mweranda i Bujumbura, ryubatswe mu buhinga bwa none hakaba hahaze n'ibinyabiziga bibiri.

Kw'isomero ritoya ry'i Gatwe, mu kirasi co mu mwaka wa gatatu, umwarimu, Mariya, ariko arigisha abana. Kandi abana bariko barakurikira badakubita urugohe.

Ikirasi co mwisomero ryo kumuzinda, kimanitsemwo impapuro zibiri, hariho ibicapo vyi mpuzu butandukanye amapantaro amashati ,amakabutura harimwo igicapu caho guta imicafu.

Isomero ry'i Mugina ni iry'akarorero, risanzwe ryarategekanije ikibanza ciza abana bakiniramwo, gisanzwe gishushanijwemwo amashusho y'abana bakiri batoya.

Isomero ritoyiga ikavimvira rigizwe n'ibirasi bibiri biboneka ko abanyeshuri bari mu mwanya w'akaruhuko aho bari hanze igiti categereza kumanika ko i darapo kiragaragara.

Kw'isomero ryo mu ngagara basanzw bakoresha ingwa zibaragera ibara ry'umuhondo, ibara ritukura n'ibara ry'ubururu.

Ibitaro vyi kanyinya n'ibitaro biri kumusozi hejuru, bifise imiryango itatu, abahivuza cane cane nababa muriyo micugararo.

Nikirasi cisomero ryo kumuzinda kirimwo intebe za kera kandi zikomeye. Ikibaho abanyeshure bagiye batagihanaguye.

Mwisomero ryo mu Rutovu mwarimu ariko yigisha icigwa c' ibiharuro aho abana bisanzwe bigora kubitahura bigasaba ko abisubiramwo incuro zirenga imwe.

Mu kirasiti kimwe co kw'isomero ryi Butihinda harimwo intebe zigaragara imbere hari imboneshakure izimije

Isomero ry'inyamata ni isomero ry'akarorero riteragiyemwo ibiti abana bafise aho bafatira akaruhuko biboneka n' ubu ko bari hanze aho basa n' abariko barakina.

Kw'isomero ritoya ry'inyamata ku kirasi co ku mwaka wa mbere ku ruhome inyuma hariko impapuro zibiri rumwe ruriko indome zivuga n'indome z'indagi, urundi rupapuro ruriko indome ruriko ibiharuro kuva kuri kimwe gushika ku biharuro ijana.

Isomero ryisumbuye ryo murugazi mukirasi co m'umwaka w'umunani kukibaho hari indinganizo y'ivyigwa kuva kuwambere gushika kuwa gatanu.

Kw'isomero ry'abafaransa mw'irohero ibujumbura hanze hahagaze imodoka y'ibara ryirabura akaba ari ishuri ry'akarorero mu mashuri menshi agize igisagara ca bujumbura.

Isomero ryi Butihinda n'isomero ryubatse ku musozi muremure rigizwe n'ibirasi bine biboneka ko abanyeshuri bari mu karuhuko.

Isomero Mwungere Mwiza ry'igitega, ni isomero ryiza rifise ibirasi bishika bitandatu bibonekako abana bari mu kiruhuko. Hasanzwe hateragiye ibiti.

Imparamirundi har'isomero rigizwe n'ibirasi bitanu. Iryosomero riri k'umusozi hejuru, rikaba riteye igomwe, ar'ahantu har'akayaga.

Kw'isomero ryisumbuye ry'inyenkarange abanyeshure bari mu karuhuko abo biboneka ko bagandagaje hanze basubira mw'ishuri inyuma y'umwanya w'akaruhuko.

Isomero ryisumbuye ryo kuri Miheyeri umweranda abanyeshure bariko baratonda kumirimo, eka nabarimu bahashitse.

Isomero ryo mu Ngagara kuri Rafayeri mweranda mu kirasi c'umwaka w'indwi hariko hakogwa isuku, intebe zikaba zashizwe ku ruhande.

Ishuri rito ryo mu Nyabiraba rifise ububiko butoyi kandi bwugaje ingufuri ahobiboneka ko umutekano w'ibitabo ukwiye.

Kw'isomero rikuru ry'i Muyinga mu kirasi c'umwaka w'icenda, abanyeshure bariko barigishanya aho umunyeshure aserukira abandi muri iryo shure ari we ari mbere ariko yigisha bagenzi we.

Isomero ritoyi ryo mu kabondo ni isomero ry'akarorero. Hasanzwe hateye ibiti bizana akayaga. Abanyeshuri biboneka ko bari mu karuhuko, n'abigisha aribo barezi nabo ni uko nyene.

Umwarimu mariya ariko arigisha abanyeshure bo kw'ishure ry'imugere bo mu mwaka w'umunani, aho ariko abigisha ibiharuro n'indimi.

Isomero ry'i Butihinda rifise ibirasi bine. Hamanitse idarapo ririko rirahungabana. Ntamunyeshuri numwe ahari, biboneka ko ari mu karuhuko, hakaba hariko haka n'akazuba gakayangana biboneka ko atamvura iriko iragwa.

Isomero ry'inyabugogo n'isomero ry'akarorero rifise n'ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko kwico kubuga hahagaze n'ikinyabiziga c'ibara ryera.

Isomero ry'inyamugari rifise ikirasi kimwe, winjiye indani mur'ico kirasi hari ikibaho cirabura. Ico kibaho cirabura canditseko itarike mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu ,ibihumbi mirongo ibiri na gatandatu.

Kw'ishure ryi Gatwe, umwarimu Menedora ariko arigisha abana mu mwaka w'umunani, aho bariko barakurikira umwigisha atawukubise urugohe.

Ikirasi c'isomero ryo mw'Ijenda gifise ikibaho kigabuyemwo gatatu. Nta dirisha gifise kandi abana ntibari mw'ishure.

Isomero ry'ibutihinda rifise ibirasi vyiza cane ikirasi kimwe murivyo gifise intebe zikomeye kandi za kera.

Inzu ya Bucumi yubatse ahantu heza cane hari akayaga hateye ibiti vy'ubwoko butandukanye biboneka ko ari ahantu hateye igomwe ho kuba.

Kwi somero ryo kumuzinda hari ibirase bine biboneka ko hari n' idarapo ry' igihugu c' Uburundi ririko rirahungabana.

Abahinga mu vy'ubwubatsi bariko barapima ahazo kwubakwa ishure ry'akarorero bakaba bagizwe n'abagabo indwi.

Bucumi afise ivyuma karuhariwe vyo gufata amasanamu; biboneka ko ar'umuhinga abimenyereye ari mu kazi kiwe ka misi yose, aho ivyo vyuma vyo gufata amasanamu biboneka ko arivyo muriki gihe ca none.

Isomero ry' isumbuye mukiza mweranda abanyeshuri bambaye umwambaro w' ishuri w' ubururu aho biboneka ko bariko bariga gucapa.

Mw'isomero ryisumbuye ryo ku mutanga umwarimu ariko arigisha abanyeshure akoresheje ubuhinga bwa none , aribwo buhinga bugezweho muriki gihe ca none bituma abanyeshure bashobora kwiga bakamenya bitabagoye.

Kw'isomero ryisumbuye ryo mu Kigobe, abanyeshuri bariko bitegurira ibibazo. Aho ibibazo biheza umwaka, bizotangura itariki mirongo ibiri, z'ukwezi kwa gatandatu.

I Bitaro vyo mu kamenge abaganga baritaho abarwayi cane aho sanga umurwayi, ariko akwikiranwa n'abaganga barenga babiri, kandi babinonosoye.

Ruhara, ariko yiga inyabwonko aho yicaye neza, ariko arakurikirana inyigisho zitangwa n'umwarimu mu bijanye no gukoresha inyabwonko.

Umufundi karuhariwe mu gusambura ibimashini binini binini ari mu kazi kiwe ka misi yose, aho ariko aratunganya ikimashini cari carononekaye kugira gisubire gukora akazi ka misi yose.

Umwigisha Bucumi ariko yigisha abarerwa biwe, akoresheje ubuhinga bwa none, na cane cane mu kw'ifashisha amashusho.

Abanyeshure batanu biga kw'ishuri ry'ubuhinga ry'ikanombe bambaye umwambaro w'ishuri w'ubururu bakaba bariko bakora umwimenyerezo mugiteranya imashini.

Mariya, ariko arigisha abanyeshure akoresheje ubuhinga bwa none aho mu kubaha ubumenyi yifashisha amashusho bigatuma abanyeshuri bakurikira bitabagoye.